Daani ka niraba zooya ka kpakpa biɛni ka niraba biɛni ka bildin nim biɛni ka sanbood nim biɛni ka bi sa anbirɛla ka lora nim biɛni ka so yɛ liiga pink ka so yɛ liiga yɛlo ka bi niŋ sanbood maa zaɣ ʒiɛ biɛni zaɣ piɛlli biɛni ka sokam diri daa ginda

Paɣa ka o ʒiya shitoɣu ni ka o bɛ ka chinchina bɛ di puuni ka o doya ka lara chinchin ʒiɛhi biɛni ka zaɣ sabila biɛni ka bin maŋa biɛni la laringbɛri bɛ di puuni ka ŋun maŋmaŋ doya ka niŋ suhupiɛlli

Paɣa o ko n ʒiya o ʒila duu ni ka zaŋ labtop n zaŋ tam teebuli zuɣu ka ʒi kuɣu zuɣu ka ŋmɛrili ka yɛ liiga sabinli ka kuɣu maa niŋ zaɣ sabinli ka bɛ duu ka duu maa niŋ zaɣ piɛlli ka gilaas bɛ dinni ka lora nim bɛ tingbanni

Doo o mini o bihi ka bi diri bindirigu bi zaŋmi niŋ pileet ni n zaŋ tam teebuli zuɣu ka bia maa ŋmaai bindirigu maa n zaŋ niŋ o baaba ka o baaba lara ka kpa ninkpara ka bia maa gba niŋ suhupiɛlli ka teegi o boɣu n zaŋdi niŋdi o ba noli ni

Paɣaba bi ʒirila ʒiya ka di bɛ binwori ni shɛli biɛla piɛri ni ka bi zqŋli niŋ roba nim ni ka so chinchina ka piri namda bi bi bob bobsi ka yɛ cheeni nima

Paɣa o chimdila waagashi bihim mii ka o zaŋ niŋli ka ŋmahari niŋdi kpam ni n mali buɣum n zaŋ silba tam ka piiri niŋdi kpam ni ka o niŋ yɛlim niŋ dinni ka ʒi du kpulli gbuni ka ʒi kuɣu zuɣu ka dalbili ʒɛya ka o ŋmahari waagashe

Daani ka bi bɛ tuya ka bi pihina n ti puɣusura di mini soyabiinsi bi zooya pam ka loori ʒɛ bi nyaanga soyabiinsi maa shɛli niŋla bilak ka shɛli niŋ giriin la loori maa gba ʒɛya ka niŋ giriin ka niraba bɛ loori maa ni ka kala bɛ di puuni

Niraba bi niraba ayi ka bi bɛ ŋarim ni n zaŋ niŋ kom ni ka tihi bɛ ni kpukpaligi biɛni ka chɛ kom ni tihi ka bi zaŋdi ŋarim maa n gindi bori zaham shee ka so gba bɛ ŋarim ni ka lariba

Loori o toorila tandi mali niŋdi o kpeeni ka loori maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka ŋun toori maa nyɛ yɛlo ka o toori niŋdi o tabi maa ka bi mali chɛna tandi maa zooya pam ka o zaŋdi o nuu toorili n mali niŋdi ba

Loori ka o lu ka niraba guuri na ni bi ti nya bo ka o ʒira ka bi guuna bi na bi tooi yiso ka ʒɛya lihiri o ka tihi bɛ nimaani ka loori so do tiŋa ka chɛ ŋun wurim ʒɛya maa

Bihi bi lorila taba bi niraba ayi ka o pamdi o zuɣu ka ʒi kuɣu zuɣu ka o kpee maa dabiya ka yɛ liiga piɛlli ka ŋun loro maa so mokuru sabinli ka di to zaɣ piɛlli piɛlli

Paɣaba bi mini dabba ka dabba yiindi yila ka paɣaba maa wora ka bi pili shab zipiliti ka so mii gbubi buku ka so ʒɛya ka yɛ liiga n so chinchini ka di niŋ zaɣ sabinli ka o booi buluu dolisili

Silmiinga ka o nyɛ bihi ka bihi maa guuna n ti bibgo bihi maa zooya pam paɣaba biɛni ka dabba biɛni ka bi ʒɛ dikpuni gbuni ka di booi zaɣ sabinli ka niŋ zaɣ piɛlli ka taha bɛ zuɣusaa

Niraba bi zooya pam bi gbirila salima ka toroko nim biɛni ka bi toori kom ka shab paɣara ka tihi biɛni ka so mii ʒɛya lihiriba ka tandi biɛni ka bi yaari salima di puuni

Paɣa o dirila daa brashi nim bɛni ka kpama bɛ di puuni ka glɔi nim bɛni ka sin paɣiri nɛma bɛni ka afi nim bɛni ka o pili zipiligu ka ziri shɛli ka gbubi ahɛli ka tihi bɛ nimaani .

Bi worila wahi ka lo binyɛra bi zuɣu ni ka yɛ cheeni nima ka zaŋ binyɛra piri bi naba ni n piri cheeni nima ka piri namda bi lola shɛloriti n zaŋ kala kala gabi di puuni ka piri bansi niraba zooya pam n ʒɛya lihiriba